Looso, loosoho yinannihu manchi beettira lowontanni hasiissannosirichi giddo mitto ikkanna, manchu beetti looso loosa hoogiha ikkiro woyyaabbino heeshsho hee'ra dandaannokki daafira looso loosa hasiissanno.

Odoo, odoote yaa mitu manchi harinowinni hose mannuniwa daaye macciishshinore mannaho afinokkihura taresanonna ku'lano doogo odoote yinne woshshinanni.

Godo'le ,godo'lete yineemmohu lame gaamo mittimmatenni gamba yite hagiirunni mittimmatenni godo'lite fulittanno doogonna babbaxitino heewo assinannitta godo'lete yinne woshshinanni.

Ama'no, ama'no yaa mitu manchi kaaliiqa heeshshosira gatisanoe yee ama'ne Maganutta mayimasi afe heerano doogonna gatisanoe yee hexxanoricho ama'nano doogo ama'note yine woshshinanni

Rosoho yaa manchi beettira lowontanni hasiisanorichi giddo mitto ikkanna ,manchi beetti roso rossa hoogiha ikkiro woyyabbino heeshsho heere dandanokki daafira roso rossa hasiisano lowo geeshsha.

Godo'le yaa lame budune mitteenni xaadde mitu xawira harisano godo'leti ikkittanna mitu qeeli widinni boowe uyinenna hagiirrensa xawisano doogonna wanca adhittano doogo godo'lete yinne woshshinanni.

Hodishshanna, hodishshannaho yinnannihu ,mittu bayichinni wole bayicho rahotenni marre iillinannirenna hasi'nonnore yannayenni afi'nanni doogo hodhishshanna yinne woshshinanni.

Umu dananchi manchi beettira umosi lowo garinni biifisenna injano gara asse biifisanoha ikkanna umu dananchi hoogiha ikkiha ikkiro manchi beettira biinfilu noosikkiha ikke gatano yaate.

Mininna gallanni mini yaa Manchu beetti heerate yee loosiranno baychonna itannorenna agannore duu'nanno baycho mininna gallanni mini baycho yine woshshinanni

Kalaqonna qooxeessaho yineemmohu babbaxxino garinni xawisa dandiinanniha ikkanna kalaqo maganu kalaqino garinninna biifadonna illete biifanno garinni gottiimanna xeicha ikkitinota kalaqantinota kalaqonna qooxeessa yinanni

Superimaarikeetete mirteeti yineemmohu babbaxxitino mirte mitto bayiicho duunne manchu hasattosi garinni duunnoonni bayiichonna asi'noonnire marre afi'nanninna hidhinanni bayiicho superimaarikeettete mirte yinanni

Baadhi xagga yaa mannu mittu coyii iillinsaha ikkiro lawishshaho godowa ga'mawonsaha ikkirono hattono umo damuunsinsaha ikkiro yanni xagicho woy baadi xagicho yine woshshinanniha adhanno

Poletikaho yaa manchi beettira heeshshosira lowontanni hasiisanorechi giddo mitto ikkanna poletiku manchoho woyi qoxxeessaho woyi dagoomaho lowontanni hasiisano, manchu beetti poletika afa hoogiro heeshshosi soore didandaano.

superimarkeetete mirte yinannihu babbaxitino dani qiwaattubba marre hidhinanni bayicho ikkanna hattono intanireno ikko angannire hatto babbaxino dani mittimatenni usurame nooha superimarketete mirte yine woshshineemmo.

Maashinubba yinannihu babbaxxitino horo uyiitannota ikkitanna lawishshaho baatto loosirate ikko haqqa bocatewoy haqqa bonce ka'ne babbaxxitino seensilliranna horora hosiisi'nanni doogo maashinubba yineemmo

Sumudaho yineemmohu mittu manchi manchi ayiimmasinna mayiimmasi ayiimmasi aneho yaannoricho bade kulate sumuda horoonsiranno sumudu mittu coyiira ayiimmasi bade kulannoha sumudaho yineemmo

Roso, rosoho yinnannihu manchi beettira lowontanni hasiisanorichi giddo mitto ikkanna mite gobba roso rosuha ikkiha ikkiro mite gobbara iillinowa mittu qansichi marra dandiinanni.

Afantinno gashshaanonna annuwa yineemmo woyte ,afantino gashshaanonna annuwa yinnanniri mitu coyira ku'lineenna coye konne tirittanorenna coye raga di'ikkinonna konne konni garinni assidhe yite ku'littanore afantino gashshaanonna annuwa yinne woshshinanni.

Egenshiishsha yaa lowontanni hasiissannorichi giddo mitto ikkanna, egenshiishshaho yineemmohu manchu beettira ikkinorichi haaruri fuliha ikkiro hakkoyeericho kulatenna mannaho egensiisate egensiishsha horonsi'neemmo.

Sagalete yinnannihu manchi beetti horonsiranori giddo mitto ikkittanna sagale sagalla hoongiha ikkiha ikkiro heeshshoteninno heera dandinannikki daafira sagale lowontanni hasiisanote.

Poletikka, poletikkaho yinnannihu dagate mereero horonsi'nannihanna dagoomitete mereero horonsi'nanniha ikkanna kunni poletikuno dagate loosaminokki looso loonseemmo'ne yinnayi qaale e'nanni doogo poletikkaho yinne woshshinanni.

Kalaqonna qooxeessaho yineemmohu babbaxxino qooxeessina kalaqo heedhannoha ikkanna lawishshaho ilaalaamu qooxeessinna xe"ichaamu qooxeessino heera dandaanno

Loosoho yinnannihu manchi beetti heeshshosi woyyeesirate yee looso loossano, techo loosiha ikkiro ga"a woyyabbino heeshsho heeranoha ikkanna looso loossa hasiisanori giddo mittoho.

Tuqu xaadoshshe lawishshaho fecibbukke adhinuummoha ikkiro fecibbukke tuqu xaadoshshi giddo mitte ikkite mitu manchi hedosira dagginosire tuqu xaadisire fushshanoha ikkiha ikkiro hatenne tuqu xaadoshshe yinne woshshinanni.

Tenne kalqete iimma lowo amma'noote dani heerannoha ikkanna tenne amma'nono manchu umisira woyyitannoena gatissannoe yee doodhanno amma'no amma'note yine woshshinanni

Borrote uduunne, borrote uduunneeti yineemmohu babbaxxino dani uduunnichi hee'ranna kuriu giddonni biire mitte ikkitanno tini biireno lowontanni borreessine woratenna marekkisiisate lowo kaa'lo afi'dhinote.

babbaxino dani uduunnicho babbaxino dani uduunnichi yaa manchi beetira lowo horo aannoha ikkanna babbaxewore loosirate biifisatenna seesisirate lowo kaayyo aannorichi giddo mittoho

Hijaara, hijaara yineemmohu manchu beetti heeshshosi woyyessate yee lowo mine minanohanna lowo deerra afirinoha sase shoole deera afirinoha minanoha ikkiha ikkiro hijaaraho yinne woshshinanni.

Seesa, seesaho yineemmohu manchi beetti horonsiranori giddo mitto ikkanna manchi beetti biifa hasiriha ikkiha ikkiro babbaxino danni uduunicho udire biife fulanoha ikkiro seesaho yinnanni.

Safote latishsha, safote latishsha yaa manchi beettira lowontanni hasiisanori giddo safote latishshi mittoho kuriu giddo lawishshaho fayyimate mini, cabbichunna doogo lawinori lowontanni ku'lanniri giddo mittoho

Odoo, odoo yaa manchi beettira lowontanni hasiisannorichi giddo mitto ikkanna mannaho loosaminorichona loosaminokkiricho yanna yannatenni odeessinanni doogo odoote yinanni.

Seensileho yinnannihu mitte bayicho biinfenna ilete leelanoha lowo geeshsha injinoha seensileho yinne woshshinanni

Sumudaho yineemmohu mitte gobbara umiseha ikkinoha budesenna balchoomase woy ayiimmase babbaxxino garinni leellishannoha ise umisere calla ikkinoha leellishanno doogga sumudaho yinanni

Giwirinna, giwirinnaho yinnannihu babbaxitinno giwirinu hayyo giddonni doogo darre bohetenni loose wuxete abbanonna guma afirano dooga giwirinnaho yinne woshshinanni.

Daddaloho yinannihu manchi beetti ga'asi heeshsho woyyaabbinota assate techo daddalo daddalanno doogonna saante suuqiranno doogga daddaloho yine woshshinanni

Daddaloho yaa manchi beetti heeshshosi woyyeessirate ga'a woyyaabbino heeshsho nooe yee techo injaa hooggusirono injaannosi gede asse dadda'lannonna saante afiranno doogo daddaloho yine woshshinanni

Baattote ofollanna dhaggese yineemmo woyte baattote ofolla lowontanni maala'lisanotta ikkittanna lawishshaho ilalame, xeichame gotite baatto heedhanno.

Babbaxxino dani uduunnicho yineemmo woyiite manchu beetti horoonsirannorichi giddo mitto ikkanna lawishshaho billawa adhinummoha ikkiro billawu bainorichona shokkinoricho taashshe quxate horoonsi'neemmoho

Koattete yaa manchu beetti lekkasira horonsi'ranno koatte ikkitanna, tini koatteno woroonni lekka gufichu woyim utichu qassannosikki gede agartannota koattete yine woshshinannise.

Roso, rosoho yinnannihu mitu manchi afinokkiricho afano doogonna afinohu woleho ku'lano doogo woyi egensiisano doogo rosoho yinne woshshinanni.

Mininna dubbu saadati yineemmori lawishshaho mini saada giddo basu woshichu ikkanna hattono gobba saada giddo Amboomi, Daguncho laweemmeri gobba saadati.

Hodhishshanna yaa duuchu bayichinni wole bayicho ha'rate horonsi'nanni doogonna yannanke shotta garinni horonsi'ne hasi'noommore assi'neemmonna loosi'neemmo doogo hodhishshaanna yinne woshshineemmo.